Abahungu bariko barakina umupira wamaboko babiri bambaye umupira wumutuku uwundi w'umupira rwirabura Ariko ariruka gatoya umwe afise umupira ariko arakina nabandi bose.

Iyo umuntu agiye mu kazu ka sugumwe hari inzira afata kugira ngo ashikeyo, ariko ntibisigura yuko iyo nzira aba ari nziza cane, har'igihe iba icafuye nyene isa nkaho umuntu aba agiye, ariko biba bikwiye ko umuntu ahakora.

Iyo urukino rutanguye canke ruheze abakinnyi barakundwa kuramutswa abantu bakababwira ko bakinye neza canke bagiye gukina neza turashobora kubona umukinyi w'inomero kane ninimero cumi n'akabiri.

Abahungu bari mukibuga bariko barakina urukino rwamaboko ariko babanyeshure kuruhande rwabanyeshure benshi bariko bararaba ukuntu bariko barakina hariyo inomero cumi nakabiri cumi narimwe izuba ryabakubise

Ububuzu bwasugwumwe nukubwitondera cane nacanecane ur'umukobwa kuberako kenshi burazana ingwara kandi butegerezwa kuba bufise ikintu citwa amazi k'uruhande ahantu ushobora kuyakura bitanakugoye.

Turabizi cane y'uko abana bakubagana cane, kandi bivana n'imyaka yabo, rero hariho igihe wasanga kumashure menshi abo bana bamenye ibiyo kuburyo ivyo biyo vyo miryango bitakiriho.

Ku mashure menshi hariyo itegeko ry'uko bategerezwa kwinonora imitsi, abana bahiga. Ariko kubera atari bose baba babikunda, abakobwa kenshi bahejeje baca baja gukina inkino zindi ataho zihuriye n'ivyo baba bavuze.

Umukobwa agaragara ko ashobora kuba ar'umunyeshure ariko arigishwa n'umwigisha wiwe ariko mumutwe biboneka yuko yagwaye ingwara ishoboka kuba ariy'ibisekera kuburyo n'imishatsi irahera ariko bikaboneka yuko.

Inyubako yose iragira ahantu hubatswe n’amatafari , hakagira ibikoresho bijana amazi ahantu hatandukanye kugirango amashure cank’izindi nyubako yaba muhira canke mubabanyi ntimugir’ukuntu mubur’amazi.

Hariho icigwa batwigisha ntibuka izina ryayo mu kirundi. Ariko, ico cigwa cari ico kutubwira ibihimba vy'umubiri, ugasanga hariyo amaso, rimwe na rimwe bakazana n'igicapo, cogufasha kumenya ivyo ari vyo.

Ivyigwa vy' ikizungu birafise ukuntu bitangwa kandi ugasanga bifise n' ahantu haho hagenewe kugira ngo abana binjiremwo hama bavyigemwo, s’ahantu hose usanga bavyigira.

Ivyovyigwa vyikizungu wasanga bitangwa muri ivyobibanza biba bisa neza vyubatswe kuburyo yuko nkubu umuntu hatse numuriro ugasanga biroroshe kuwuzimya canke ukundi kuntu wobigenza

Ububati bubiri bufise ubwoko bumeze co kimwe. Kamwe gafise ibice bitanu, akandi kakagira ibice bitanu nyene; gapanzeko ibitabo, kandi vyiza cane, kandi bifasha abana kwiga vyinshi.

Amashure yose aragira ahantu bapanga ibintu bimeze nkibitabo ivyobitabo navyo bakaba babikoresha mukwigisha abana hakaba hari ibitabo vyibifaransa igitabo cikirundi igitabo cicongereza ndetse nivyo gusoma uko bisanzwe.

Inzira zo mu mashure aba ari nyinshi cane. Hari inzira zijana aho mu nzu kwa surwumwe, inzira zijana mu mashure yaba muwa mbere muwa kabiri muwa gatatu, inzira zijana aho abigisha usanga bateramira, aho usanga bayaga.

Intebe zashaje bibonekako zimaze igihe kinini zitakiri nshansha ariko hejuru nahonyene hasa nahantu hashaje amarangi nayo nabiri ariko igihande kimwe nibara ryera

Riraryoshe ishurwe iyo wariteye n'ahandi ukarikikuza k'utwatsi tumeze neza , rikaba ryarakuze risa neza n'inzu ikaba irinyuma hakaba arahantu wotereka n'agatebe canke ukaja kwifotoreza biba bisa neza kw'ijisho.

Dufate nka ruguru hari abigisha usanga bigisha abanyeshure babo bafise abana ku mugongo kuberako bataba bafise abantu babafasha kurera abana babo rero ugasanga barabazanye ugasanga amushize ku mugongo atanguye kwigisha abanyeshuri ariko amufise ku mugongo.

Ishuri abantu benshi bazi abakera kubera ari ishuri ryaho hambere kera cane mu Burundi, iryo shuri ryarariza abana benshi cane rira aboneka yuko rirashaje kubera ko ryabayeho kera cane.

Hari n’amashure manini cane usanga afise ingorofani afise hejuru, hagati, hasi nahandi hantu mukibuga co gukiniraho afise ibiti afise nyene abana benshi cane kubera ko iryo shure riba ryagutse.

Inzu atariya kijambere yubatswe n'amatafari, n'imiryango hamwe n'amabati, hejuru hariyo ibicu Imana yaremye, kuruhande hakaba hariyi Igiti gifise amashami kandi gifise namababa.

Impome zishaje zavuyeko irangi, ibiyo vyamaze kuvako bitagisa neza, vyataye umwakaka wawo. Intebe nazo nyene zipfuye, ziboneka zo yuko zimaze igihe kinini. Hasi, irangi ryaravuyeho naho.

Inzu iri kuruhuhande ifise amabati nyene yubatse atari kijambere cane ariko ifise inzira kuruhande ahantu n’ivyatsi vyanse gukura kubera biboneka yuko yari inzira abantu bacamwo kuruhande hari ibiti vy’ibigori.

Iyo umuntu atunze ibitabo vyinshi canke amakaye menshi, ategerezwa kuronka ahantu hagenewe bisigura hatonze neza, kugirango bizoshobore kuhaja mu buryo butondetse, mu buryo busobanuye kandi vyoroshe.

Harayandi mashure rero abanyeshure iyo bagiye yo badataha bisigura ko umuvyeyi arunguka umwana wiwe kugira ngo abeyo, akigayo, akaryayo vyose akabikorayo ugasanga batashe inyuma yumwaka.

Ishuri rigaragara ko kuruhande bashizeyo ibombo. Ariko rikaba rifise ibice bine. Aha mbere aha kabiri, aha gatatu n'aha kane hakaba hameze nk'umenga n'inyuma. Ku ruhande hakaba hariyo ivyatsi n'ivu hasi.

umunsi mukuru wa noweri numunsi abana baba bishimiye cane kuberako aba arumunsi muri afrika tubona nkuwumengo numunsi mukuru wabana ariko vyanavyo suko ubisigura numunsi mukuru wagenewe yesu

Mwoba mwarize ibiharuro? Gatanu, gatandatu, kane, rimwe, icenda, gatatu, ivyo bavyita ibiharuro. Uri mugutangura n’ishuri barabikwigisha kuko mubuzima usanga ubikeneye.

Ishuri ry'abana bato bari mu myaka itatu, ine, itanu. Umutaka, ibitabo bipanze ahantu havyo vyagenewe. Intebe zabo ntonya zishobora gukwigwako ibiro vyabo nyene bivanye n'ukuntu bangana.

Warubizi yuko atari amashure yose bigisha icongereza? Ugasanga icongereza cigishwa kumashure amwamwe kandi ayo amashure ugasanga barihisha amahera menshi canecane kuberako biba bisaba nyene kuzana umwigisha akizi.

Intebe nziza ariko ishure atari irya hatari, gusa uwashatse kwiga nticomubuza kwiga. Intebe hasi ziba zimeze nk'icuma, hejuru akaba ari imbaho kandi zikaba zicarako abana atari bake.

Inyubak' itaboneka neza can' isiz' amarang' atandukany' ifise n l' inkingi z' ivyum' isakajwe n' amabat' atukura, imbere yayo har'igiti kinini gifis' amababi asa n' icatsi kibis'atotahaye, hasi har' ivyatsi bikase neza bisa n' icatsi kibisi bikikuj' ico giti n' impen' ibonek' irik' irarisha.

Umukobwa, ariko aragenda auekuavuye kwiga kw'ishuri rifise inyubako hejuru no hasi, kandi ishuri ryubatswe barishaka, kandi barikenewe barishigako n'amabara manshi n'ibiti hanze.

Inzu ifise imiryango myinshi kandi iboneka yuko isa neza, hasi hakagira ibara ryaho, hejuru hakagira ibara ryaho n'amabati asa neza hama n'ibiti kuruhande, ivyatsi hasi ahantu hakwiye pe!

Intebe zishaje ziboneka yuko zimaze igihe kinini n'inyubako isahaje ariko zicayeko abana umwe ameze nkuwuraba inyuma uwundi nawe atazi ivyo ariko ariyumvira, abandi babiri nabo bariko baratera inkuru.

ibiharuro sinibaza ko vyatora abantu bose ariko hari ababitora natabitora hari nabari hagati nahagati bavuga yuko ntaco bimutwaye kandi suko avyanka ariko vyoba kinewe jewe nibaza ko birakenewe.

hari ntebe rero iyo abanyeshuri bazicayeko igihe kinini ugasanga wanashima bahuye n'abana bakubagana baguma bazonona rero izo ntebe barazikurayo ugasanga zarononekaye zaravunitse barazikurayo bakazitanga ahandi.

Amashure yose ntagira intebe zisa zo kwicarikako abana haba hariyo amashure azimvye akagira intebe nziza amashure azimbutse namwe mukaca muvyumva yuko ayo mashure yaca agira intebe atakuntu zisa.

Nibaza yuko atashure nimwe iburamwo ikibanza co gukiniramwo bitwa ikibuga. Ico kibuga rero harigihe usanga bagikorera isuku n’ikindi gihe batacitaho cane ugasanga nivyo baba barateye vyaravuyeho

Nk'ubu urabona igipapuro wanditseko usanga utagikeneye, canke wacanditseko amakosa, canke n'ikaye usanga wakoresheje igahera, canke ikaramu usanga wakoresheje mpaka igahera, hari ahantu rero ivyo bintu babita.

Ndakunda inzu kenshi usanga ba zubatswe zifise ikibanza caho cokubakwa bivanye namatafari canke iki ariko ugasanga kuruhande cane ahandi hantu mukuzibira bagiye barahatera ibiti

Mu mashuri menshi kenshi barategura ahantu babika ibintu vyitwa ibitabo ivyo bitabo kenshi bigakoreshwa n'abana canke abigisha kugira bigishe abanyeshuri babo kugira ngo bature ubumenyi.

Uko imyaka iza iregerwa imbere, ni ko abantu bagenda bubaka amashure meza. Ariko kera, habaho ahantu hameze nabi ku buryo haguye imvura, wasanga haje icondo cinshi, amazi areremba ahantu hose.

Habaho amashuri y'abana bato cane ugasanga duhereye guharura ku myaka ibiri, itatu, ine, no kuduga. Rero utwo dushuri tuba dusa neza twuzuye ibikinisho vy'abana bato cane.

Mpora nibaza yuko twese, ariko si twese, n'abana benshi twarakunda ikibuga co gukiniramwo niwo mwanya twakunda kurusha no kuja mw'ishuri ngo twige, ngo twige ibintu bishasha, twaryoherwa no kwumva yuko y'amasaha yo gukina ageze.

Kumashure menshi uvuye mukibuga utarashika mw'ishure Aho bigishiriza abana abanyeshure harahandi ubanza gufataninzira nyene ujana murayo mashure ugasanga ni m'uwambere, m'uwakabiri, m'uwagatatu.

abana batashe sibose bagira rimwe harabo usanga badashobora gutaha batarikumwe nabagenzi babo ugasanga niyo bataraheza gukora ivyo basanzwe barakora ariko wamugenzi nkoramutima akamurindira kugira ngo batahane bagende baratera inkuru

Ishuri rizwi cane i Bujumbura ryizweko n'abana benshi mu runganwe rwanje. Kubera ko iryo shuri ryari rifise abana baciye ubwenge kandi bagira n'ihiganwa ryo kuraba abana baciye ubwenge cane; riri hayi y'ikaburimbo.

Ishure ry'ababikira abana benshi bizeko kuva kera kandi abavyeyi baba bishimye gushirako abana babo. Abakobwa bambara amajipo, abahungu bakambara ama pantaro, ishati yera n'ijpo canke ipantaro ku bahungu.

Intebe imwe iri hanze ariko suko zose zagenewe kuja hanze. Intebe nyinshi ziba ziri indani mw' ishuri aho bazipanga neza, bakazihanagura bakazisesha neza, Hama n' abana bakaza kuhicara bazi yuko ico kibanza arico kubamwo.

Imeza y'umwigisha itegerezwa kuba iri iruhande yidirisha Kandi munsi yurubaho imbere yabanyeshure urubaho nagwo gwanditseko ibintu bifutanganije vyirabura ni vyera vyose vyuruvangi

Habaho n’amashure usanga atari meza cane ,kubera ko aba yarashaje. Gusaza ugasanga rero irangi ryaravuyeko, amadirisha amezukuntu nyene nkahantu nyene haheze Kandi rero iyo badatangura kubagirira neza bigumuko.

Amashuri ashobora gufatwa neza ugasanga hose barahasananuye hagasa neza ugasanga ivyatsi barabiteye umucanga ukaja aho warukwiye kuja ibiti barabiteye ahantu abigisha baca bakahakubura.

A hanu na hamwe ibidakenewe yuko umuntu agenda y'ugaye yaba ku mashuri yaba mu nzu z'abantu bisanzwe, kubera ko biratuma ibintu babifata neza, kandi batanavyiba, kuko murazi yuko abantu bose si uko biyumvira co kimu.

Ikirere gisa neza ata mvura yaguye, ibicu bisa neza. Izuba ryatse ari ryinshi, ubwo nibwo bwari ubuzima bw'umunyeshure cane cane kubera ko uruzuba utashe rwaragukubita ugasanga uriko wicuza igituma watanguye ishuri.

ikibaho kimeze nkuwumengo bafuse ibintu imbere bamye barandikako ningwa hama barafuta hama ahandi kuruhande hakaba hari intebe abanyeshure bicarako ariko zidatonze murutonde nkuko vyari bikwiriye

Inyubako imeze nkiyishaje ugerageje kuraba irangi canke ibindi bintu nk’amadirisha rero hasi hakaba hariyo utubuye ivu, hakaba hariyo imiduga ibiri idafise amabara asa hakaba hariyo n’ibiti kuruhande.

Amashure ntiyubakwa kumwe. Hari ayubakwa hejuru, hasi, agasa n'ibara ry'ubururu hama bagashirayo ingazi zituma abantu bazurirako kugira ngo bashike hejuru dufate, n'ivyatsi hasi.

Ndakunda intebe zo kw'ishure. Intebe za leta rero kuko habaho amashuri ya leta n'amashuri yandi. Rero intebe za leta iminsi yose, zama zisa. Usanga ziba zifise ukuntu zimeze, kugira ngo abantu bicare ari benshi.

Ishure ryiza ni iri a ryagutse kandi mukibuga bagateraho ibiti bizana umuyaga mwiza ibicu vyera kandi hakaba hasa neza bakagakora kuburyo ata vumbi riza.

Ishure ryatey'imbere, ishuri risa neza, ishuri ryubatswe rishasha hasi hakoze, hanze hakoze, aho bakinira hakoze, ibiti, bafise imyambaro myiza, bafise abanyeshure basa neza, bafise abigisha beza.

Ibiti bine bikikuje inyubako. Inyubako ntazi yuko ari ishure canke izindi nyubako basanzwe bubaka nk'ihoteri canke ishengero ariko hasi hakaba hariho ivumbi, hejuru n'ibicu Imana yaremye.

Hari amashure menshi ab'ar'ahantu haryoshe m'uburyo bwuko iyo umunyeshure atashe bimworohera ukuntu ataha agafata ikimwunguruza hama kikamutahana muhira canke kikamusiga hafi.

Nk'ubu kugira umuntu ave mw'ishuri ry'umwana yiga mu wa mbere kugira aje muyindi shuri ry'umwana yiga mu wa kabiri, uko uko kugenda gushika mu wa gatanu canke mu wa gatandatu, har'ahantu wasanga uca h'akayira.

Iyo inyubako ifise hasi no hejuru, kenshi bakunda gushiraho ibintu bimeze vyitwa ingazi, abantu badugirako kugira ngo bashike ku nyubako yo hejuru. Izo ngazi zarakundwa n'abantu cane kuburyo ntokubwira.

Ku mashure menshi twaragira henshi hameze nk'ahantu hinyegeje ,inyuma hamwe ushobora kwinyegeza ntihagire umuntu agutora, aho hantu hakaba hagirirwa ibintu vyinshi bitemewe ariko ico kibanza carakundwa n'abana.

Imiduga yose ntijamwo abantu bangana hari umuduka usabwa kujamwo abantu babiri uyundi ugasabwa kujamwo abantu batatu canke bane canke batandatu canke umunani vyose birasabwa n'ubwoko bwuwo muduka.

Ibiharuro nibaza yuko atari jewe jenyene ntibikunda, napfa kubona umwigisha aragiye kukibaho atanguye kuvyigisha, atanguye gucapa ibintu bimeze nk'ibiharuro naba numva umenga isi yose iranguyeko.

Abafundi benshi harimwo abakobwa nabahungu bose bavanze kandi bambaye umwambaro umwe hariko inkofero zabo zitandukanye hariyo abariko bararaba kurubaho nabandi bariko barasamara

Ibuma vy'upfundi nibaza yuko ntonamenya n'amazina yavyo, ariko ugasangana ibintu bazunguza bari mu gufatanya ibintu ibindi bitabirako, ariko utomenya ingene babikoza ibindi vyo gufyonda, ariko vyose n'ivyuma.

Umugwi w'abahungu bane bari ku meza yabo, bariko bariga ibintu bimeze nk'ubufundi n'abandi bakobwa ku ntebe ya mbere bariko bariga ibintu vy'ubufundi nabo nyene n'uwundi mukobwa ari ku ruhande.

Iyo abana benshi bahejeje kaminuza baba uri umukobwa canke uri umuhungu, hagera umunsi kubera uba wanditse igitabu imbere yuko usoza ivyigwa vyawe, hama hakaza abantu babishinzwe bazanye n'ubundi buhinga bakakwumviriza.

Ishure ryizemwo abagenzi banje benshi kuberako bari bafise uburyo kandi kubera bigisha mukirimi cicongereza birakenewe kubera ko muburundi kenshi baba bigisha mururimi rwigifaransa

Abakobwa babiri, umuhungu hagati, bose bambaye imyambaro yo kwiga guteka. Hakaba hariyo inrya imbere y'abo zimeze nk'umengo nibo baziteguye kandi zisa neza kw'ijisho ry'umuntu.

Kaminuza ni zinshi mu Burundi ariko kuba nyinshi kwako ntibisigura yuko zirenga cumi canke mirongo ibiri. Hakaba rero hari iyizwi cane ikaba yigisha mucongereza kandi batangako amahera menshi.

Umukobwa yambaye ipantaro hamwe n'ishati n'ishakoshi ku ruhande n'amahereni n'amarori n'ibara ritandukanye ryo mu mutwe, uyundi mugabo nawe ariko aratambuka yambaye amarori, ariko aragenda tutazi iyo agiye.

Mu mashure y'abana bakuze harabaho ubundi buhinga bwo kwigisha. Ugasanga ntibagikoresha ikibaho canke ingwa, ariko ugasanga bakoresha, ubundi buhinga bwa none bwaje, kandi bworosha ubuzima cane.

Ndaryoherwa iyo mbonye ko no bufundi hari abantu bose yaba abakobwa yaba abahungu, ibitsina vyose. Rero ubu baravyijukiye kandi biraryoshe kubona yuko bose barabishoboye bose bashoboye kugira ico bikoze.

Ahantu ho kugira inyanda sa hanu hose haba hubatswe co kimwe rero hamwe haba hari ahantu hubakishijwe ibintu vyitwa ikaro hasi no ku ruhome kugira ngo bise neza, kandi kugira ngo habe umwanda.

umuzungu ariko arigisha umwirabure kuri bwabuhinga bushasha Kandi bobo bigiye bafise n'ubumenyi cane cane kuberako bobo baba bafisemwo amahera nibintu vyose vyangombwa kugira bavyige, hakaba hariyo ububone bubiri imbere yiwe.

Nkuko tubizi twese habaho amashure y’abana hakabaho amashure y’abisununuye gato n’abandi bakuze cane bageze mu myaka, hamwe aba ari wewe wicagurira yuko arivyo ugiyemwo ugiye kubandanya wiga amashure yitwa kaminuza.

Akazi k'ubufundi ntikoroshe ariko kera twamye tubona ho umenga kokorwa n'abagabo gusa. Ariko jewe kugiti canje mbona yuko n'abagore bakwiriye kwijukira kubukora kuberako kenshi usanga ari n'akazi bonashobora.

Hari amashure ajamwo abanyeshure bakuze usanga bataba banakeneye n'umwambaro ubagaragaza yuko ariho biga. Kenshi bakundana gutemberana utuntu tumeze nk'impapuro, atari kamwe, atari tubiri ariko ari udupapuro twinshi bashize mu kantu kameze nk'agashashe.

Kare n'ibaza yuko gushirako ikibaho Atari ibintu bisaba ubuhinga. Ariko urashobora no gusanga ikibaho kimwe gitwaye nk'abantu bangahe kugira ngo bagikate, barabe ukuntu kireha, barabe ukuntu kiba gikwiye bakanagishirako.

Ivyuma vyinshi birasaba yuko uja mw'ishure ukabanza ukiga ukuntu babikoresha, kanatsinda hakabaho nayomashure avyigisha, kenshi duhora tubona ibintu vyivyuma aribintu vyagenewe abantu bameze nk'abagabo gusa.